Tovolahy iray mitantana toeram-pivarotana firavaka, peratra vita avy amin'ny volamena, varàna sy ny volafotsy. Ao ihany koa ny ahitana ireo satroka sy karazany maro samihafa.